Ŋutsu aɖe kple eviawo. Nyɔnuvi eveawo le nu ɖe asi eye ŋutsuvia de eƒe nua nane me. Ŋutsu la nɔ agbalea me kpɔm.

Xɔtula aɖewo le xɔ tum. Ɖeka nɔ ekpae ɖom eye ɖeka hã le eƒe ɖusi kpadzi no ekpe si woɖo va yi la dzi dzem eye bubu hã le ekpe la godo.

Ɖeviewo le agbã ɖe asi henɔ nu ɖum, nyɔnuvi ɔmeve woda ta ɖe wonɔɛwo dzi henɔ nukom eye ɖeka ku nua kɔ dedem nu me, ɖeka hã le womegbe henɔ.

Ŋutsu woame etɔ̃ wotsi tsitre ɖe dɔwɔƒe aɖe ƒe ŋkume. Ŋutsu woame eve wolé matsin aɖe ɖe asi eye ɖeka le adzɔge hele wo kpɔm. Wo katã wodo awu ŋkume ɖeka eye woɖɔ kuku ʋɛ̃.

Gbemelã wo le gbedada aɖe ƒo. kesewo bɔ ɖe gbemelã ɖeka nu eye kese bubu ganɔ du dzi gbɔna va wo gbɔ ale be gbemlã si wo le la tsi anyigba.

Ŋutsu aɖe kple via woyi nuɖuƒe, ɖevi la kɔ nuɖuɖu la de nume na fofoa eye fofoa ke nu te aɖu ɖe edzi. Ŋutsua ɖɔ gaŋkui heɖo nukomo.

Du aɖewo metɔwo le mɔto le tsi kum. Nyɔnu ɖeka le etsi kum ɖe bɔket ɖeka me eye woɖo woƒe nuwo ɖe anyigba. Nyɔnu ɖeka tsi tsitre henɔ nu kpɔm eye ɖeka do dɔgoe.

Edzo bi aƒe kple eŋuwo, eŋuwo sɔgbɔ nɔ afi ma eye aƒewo hã wole afi ma le axa dzinɛ, amewo tsi tsitre le eŋu mɔ dodoa ƒe akpa ɖeka eye edzotsiŋu hã nɔ afi ma

Ŋutsu woame eve wole faktria ɖe, ɖeka bɔbɔ henɔ mɔshina kum. Ŋutsu ɖeka hã tsi tsitre le mashina le alɔdze bubu. Míakpɔ mashini vovowo le afi ma.

Yevuvi aɖe mlɔ anyi henɔ fefe fem kple eƒe fefefenuwo. Eda ŋuwo ɖe fli nu eye wonɔ wo kpɔm. Ŋua ɖewo ame viviwo le woƒe axadzi.

mɔkɔkɔ kple gasɔ aɖe wodo go. Nyɔnu aɖe nɔ anyigba hewɔ mo dzi nɔ avi fam le via nyɔnuvi ɖe akɔ. Ŋutsu aɖe hã bɔbɔ le eƒe klo ɖe asi.

Ameawo ƒoƒu ɖe amekukuɖaka gbɔ, ɖewo tsi tsitre eye ɖewo nɔnyi, ŋutsu ɖeka bɔbɔ ɖe nyɔnu ƒe akɔme, amea ɖewo do awu yibɔ eye ɖewo do awu bubua hã.

Aboƒolawo le woƒe aboƒoƒea, ɖewo tsi tsitre hewu mod zi. Ŋutsu ɖeka kɔ afɔ dzi henɔ nu kpɔm eye ɖeka hã ewɔ abe edu ƒum wòle ene gbɔna.

Ɖevi aɖewo le xɔ aɖe megbe. Wo katã wole anyinɔƒe. Ŋutsuvi ɖeka dze ŋgɔ nɔvia eye ɖeka nɔ nu kom.

Ayimɔlu le agba ʋi aɖe me. Bladzotɔtɔe le exa, makaɖoni le exa, egbe hã le edzi eye koklozi ɖeka hã nɔ exa. Woku atadi ɖe edzi eye ŋudonui hã le edzi.

Nyɔnu aɖe le eƒe dɔwɔƒe, enɔ eƒe kɔmpita la miam, eye ha ɖe nɔnu me le kplɔ dzi le fi ma, edo awu yibɔ eye wòbla watch hã.

Nyɔnu le tsitre le wo viwo ɖe asi eye ŋutsu kple nyɔnu aɖewo hã nɔ anyi henɔ nu ŋlɔm ɖe gbale dzi. Ŋutsu ɖeka le tsitrenu nɔ wo kpɔm eye wodo awu ʋi.

Ɖevi aɖewo kple wo dzilawo le woƒe flawesidoƒea, ɖevi ɖeka nɔ nu kom helé flawesi ɖe asi eye ɖeka hã da asi ɖe anyigba hele flawesia kpɔm.

Ŋu aɖe le gbedada aɖe ƒo. atiglinyi ɖeka le eƒe ŋgɔ eye ɖeka hã le eƒe megbe. Ameawo le ŋu la me eye ŋutsu wɔme eve wo le ŋgɔgbe.

Nyɔnu aɖe nɔ nu ɖam. Eɖo nutɔgba dzodzi eye gatsia le eme. Etɔ enua ɖe lɔ ɖe tsɔnui me heda ɖe bɔkiti aɖe dzi. Nugo aɖe le afi ma ami le eme.

Sikakula aɖewo le woƒe dɔwɔƒe. Ŋutsu wɔme eve wo le nasinia gbɔ. Ɖeka le anyinɔƒe ɖo gaŋkui eye ɖeka nɔ atsitre do amia si ɖe gbɔ. Ɖewo hã le masinia ƒe akpa mɛ.

Nyɔnu ketedzrala aɖe ƒe stɔl me, kete vovovowo le stɔl me nɛ eye avɔ bubu aɖewo hã ganɔ afi ma. nyɔnu la dze ŋe ɖe keteawo dzi henɔ nu kom.

Ŋutsu kple nyɔnu eve wole woƒe abɔ me. Ŋutsua no eƒe flawesi la gbɔ kpɔm eye nyɔnu eveawo hã wonɔ woƒe flawesiwo gbɔ kpɔm. Nyɔnu eveawo do awu si ƒe amadede nye gbemumu.

Tugbedeawo ta avɔ hedo ɖe ablɔdzi. Ɖewo de dzonu eye wo katã ewole agba ɖe ta. Wo katã woɖo ɖe efli me hezɔzɔm yina afi si wo le.

Ɖeviwo kpla yevuwoe no ŋua ɖe, nunola bɔbɔ ta henɔ wo kpɔm. Ɖevi ɖeka trɔ mo ɖe akpa ɖeka henɔ nu kom eye nutsuvi ɖevi ɖeka kɔ asi da ɖe glã te.

Yevuwo yiɖe nyadrɔƒe eye wokatã wóle anyinɔƒe yevu nyɔnu ɖeka tsítsitsre ɖe amaɖewo ƒe ŋkume eye ameve bubu hã nɔnyi ɖe ekplɔ bubu ŋu

Ŋutsu aɖe kple ɖeviwo wole gbadza dzi. Ɖevia ɖewo nɔ anyi henɔ nu kpɔm eye ɖewo tsi tsitre. Ɖeka hã dze klo lé nane ɖe asi eye ŋutsua nɔ nane ɖem fia wo.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe eƒe atikutsetse si wòdzrana la ƒe ŋkume. Ele basket woameve ɖe asi eye woda afɔ ɖe eƒe afɔ dzi, enɔ nukpɔm henɔ nukom.

Nyɔnu woame eve wode eɔs dzi le ƒuto, nyɔnu ɖeka ka asi esɔ la ŋu eye ŋutsu la lé esɔ la ƒe ka hezɔzɔm.

Ghana dekɔnu ƒe tugbewofia tiatia. Ame si wotia be eyae enye tugbewofia la do abɔ ɖe dzi eye nyɔnu ɖeka nɔ eƒe ɖusi kpa dzi, elé nu ɖe asi, ŋutsu aɖe lé emɔƒonu ɖe enu…

Ƒuƒoƒe aɖewo do ɖe ablɔdzi hena woƒe vevesese hehe ɖe go, ɖewo lé atsiwo ɖe asi eye woŋlɔ nu ɖe wo dzi. Ɖewo hã woɖo kuku dzɛ̃ eye ŋutsuawo geɖee do awu yibɔ.

Nyɔnu eve aɖewo tɔ ɖe mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋgɔ. Wonɔ afi ma kple wo viawo. Nyɔnu ɖeka le eƒe bagi ɖe asi eye ɖeka hã nye kɔ nɔ mɔkeke aɖe kpɔm si va yina. Ŋutsu aɖe hã le.

Takola nɔ ta kom na ŋutsu aɖe, etsɔ nu ʋi kɔme na ŋutsua eye wòkɔ “machine” la ɖo ŋgo ŋu na ŋutsua. Takola ɖɔ kuku eye wòɖɔ gaŋkui hã. “Machine” bubu aɖewo hã …..

Wusatɔwo nɔ woƒe gbedoxɔa ƒe ŋgɔ, wosɔgbɔ ale gbegbe, eŋuwo paki ɖe gbedoxɔa ƒe ŋkume eye ŋutsu aɖewo hã woɖɔ kuku.

Nyɔnu woame eve aɖewo tsi atsitre ɖe atikutsetsedzraƒe aɖe ƒe titina. Woame evea katã wonɔ nu kpɔm eye nyɔnu ɖeka le atikutsetsea megbe hã nɔ nu kpɔm. Míakpɔ atikutsetse vovovowo abe watamilɔ, aŋuti, alas…

Edzodɔwɔlawo va edzo wɔƒe le aɖe aɖe me, ɖewo tsi tsitre eye ɖewo nɔ anyi, ɖewo de mo to henɔ edɔ la wɔm eye ɖeka lé eka ɖe asi.

Fefe wɔla aɖewo nɔ dzadzraɖo wɔm be yewoawo fefe. Ŋutsu ɖeka tsi tsitre kɔ enu bla ta eye ɖehã tsi tsitre ɖe eƒe axadzi nɔ nu kpɔm. Ɖevi aɖe kple dada wole afi ma eye …

Nyɔnuwo ƒoƒu ɖe gbedada ɖe ƒo. wo katã wolé wo nɔewo ƒe asi ɖe asi. Ɖewo nɔ nu kom eye ɖewo hã nɔ nu kpɔm. Ɖewo do awu blɔ eye ɖewo de dzonu hã.

Ŋu aɖe le eƒe nuɖaƒe elé enu ɖe asi eme kpɔm etsɔ gatsi kple nu si dzi wotsona nu le kɔ ku enu ŋu le dzodoƒea. Keteli aɖe hã le enuwo dzi le afi ma.

Ɖeviwo yi etɔto, etsikuƒe, woame etɔ̃ edo dɔgoe eye ɖeka bɔbɔ. Wo katã wotsɔ woƒe tsesia de tsi la me. Ɖeka do awu aŋutiɖiɖi eye ɖeka nɔ nu kom.

Dzɔdzɔmeŋutinyalawo le woƒe labu. Ŋutsu ɖeka lé nane ɖe glasi me ɖe asi eye nyɔnu ɖeka do asi ɖa me yeali. Nyɔnu ɖeka nɔ nua kpɔm henɔ nu kom eye wo katã wodo awu ʋiwo.

yovuwo ƒe engineer ƒe dɔwɔƒe ŋutsu ɖeka le eƒe dɔwɔnuwo ɖasi eye bubuawo le alidzi nɛ ɖeka trɔ megbe. dzeŋgɔ enɔvia nɔ enya ɖe gblɔm nɛ